Enjuki eri mu langi eya kyenvu n'enzirugavu ng'ebuukabuuka okugwa ku bimuli, ebimuli bino bingi wano era nga birabika bulungi okusobola okusikiriza enjuki. Ebimuli biri mu langi okuli kakobe, enjeru ne kyenvu era nga biriko n'empumbu. Enjuki zaagala nnyo ebimuli olw'ensonga nti zifunamu bye zikolamu omubisi sso ng'ate n'ebimuli byetaaga enjuki zino.

Ezzike nga liri mu buti nga lyekutte n'okwekwata waggulu ku butabi . Ezzike lino lirina bye lirya eriddugavu nga lirina ebyoya bingi era nga kkulu lirina bye lyetegereza. Amazike gabeera nnyo mu bibira ne mu bi makuumiro g'ebisolo era nga gasikiriza abalambuzi okujja okugalaba ne batuwa ensimbi.

Abayizi nga bali mu kibiina kyabwe basoma. Abayizi bano bangi ddala era nga bali mu byambalo bya ssomero lyabwe omuli t-shirts enjeru eziriko obwa maroon ate nga omu ali mu ssweta ataddeko n'ekikoofiira ku mutwe abayizi abamu bawanise emikono gyabwe nga kirabika bagezaako kwanukula omusomesa by'abuuza era abayizi abamu balina ebitabo ku mmeeza zaabwe.

Abantu bano abaami n'abakyala bambadde ebyambalo byabwe eby'obuwangwa omuli ebimyufu nga leesu ze beesuulidde ku mibiri era nga zirimu n'obukuubo obweru. Abantu bano batadde n'embira mu bulago bwabwe era nga baddugavu; balina kye beetegereza ate ng'okumpi we bali waliwo akati akampimpi.

Abazannyi b'omuzannyo gwa rugby abawerako nga bali wano balwanira omupiira. Omuzannyo guno guzannyibwa abantu abalina mu maanyi kubanga gulimu okumeggana. Abazannyi bano mulimu Abazungu n'Abaddugavu era ng'abamu bagudde wansi wano balwanira omupiira. Bali mu byambalo ebirungi mu kkala ez'enjawulo kuli bbululu ate kyenvu n'ebiddugavu.

Ebyuma bikalimagezi eby'ekikugu ebyeyambisibwa mu ddwaliro nga biri mu kwekebejja omulwadde ono omukyala era Omuzungu. Omusawo ali ku byuma bino naye Muzungu nga ku mukono gwe asibyeko essaawa. Era nga ebyuma bino birina engeri gye biraga ekintu ekizuuliddwa mu mulwadde ono.

Abaana ab'obulenzi babiri nga batambula mu kkubo ery'ettaka eggazi obulungi abaana bano kirabika ba ssomero kubanga bali mu yunifoomu ekuli empale enzirugavu n'amasaati agayiseemukko katono mu masweta ge bambadde omulenzi omu ayambadde essweta mmyufu ate omulala ya bbululu nga beekutte batambula gye balaga eriyo emiti mingi n'omuntu ali mu maaso eri.

Omwami ono omukulu atudde ku kyalaani kye ng'atunga, omwami ono ali mu ssaati ya mikono mimpi nga njeru, ataddeko gaalubindi ku maaso n'akakoofiira ku mutwe, ekyalaani kye kiddugavu era ng'omwami ono alina akaseko ku matama asibye n'essaawa ku mukono gwe ogwa ddyo n'akakomo akaddugavu.

Ekkubo lino ery'ettaka ggazi bulungi era nga liriko ppikipiki eriko abantu eyitako. Ppikipiki eno eyaka ettaala. Ebbali w'ekkubo eriyo omuliro gwe bakumye era n'emiti emikalu.

Omusajja ng'awalula akaggaali ebbali w'ekkubo. Omusajja ono ali mu mpale mpanvu ya kyenvu n'essaati ya mikono miwanvu nga ya sikweya kw'ossa akakoofiira akamyufu, ekkubo mwali ddene ddala nga lya ttaka, alina abantu abavaako emabega era nga bali ku njuyi zombi, ebbali w'ekkubo eriyo omuddo ogwa kiragala n'emiti mingi emiwanvu n'emimpi.

Ekibira ekikwafu obulungi nga kirimu omuddo n'ebikoola ebya kiragala ne kyenvu, kirimu emiti mingi eminene n'emitono, kirimu n'akakubo ak'ettaka akatono akakiyitamu. Ebibira bye bimu ku bito ku butonde bw'ensi bwe tusaanye okukuuma obutiribiri kubanga bituyamba okubudamya ebisolo n'ebinyonyi era nga bikola n'enkuba.

Akanyonyi kano akatono kayimiridde ku kati waggulu, akanyonyi kano ka langi mmyufu okusinga naye nga ekinsuti kyako kiriko langi eya kiragala era n'omutwe gwa kiragala, akamwa kaako kaddugavu era kasongovu kw'ossa obuuso bwako obumyufu, kalabika kanoonya biwuka bya kulya.

Abakazi basatu nga batudde ku ntebe empanvu ey'omutto, balina akamwenyumwenyu ku matama, bonna bakutte ebyuma ebya laputoopu nga bayina bye bakolako, ababiri abali ebbali ebbali beetegereza ekiri ku laputoopu ya munnaabwe ono ali wakati, bonna balina enviiri empanvu ng'omu ku bakazi bano muzungu.

Omwami ono ali ku mulimu gwa kubumba matoffaali era nga ayimiridde n'akatiba ke ng'akateekamu ettaka. Akatiba kano kafulumya bbulooka bbiri bbiri era nga wabbali waliwo bbulooka ze yamala edda okufulumya ng'azisimbye zikale era wabbali waliwo n'ekidomola. Omwami ono essaati ye gy'ayambadde eriko ettaka lingi era nga wabbali waliwo n'enkumbi.

Essamba ly'amajjaani ng'eteekeddwateekeddwa bulungi era nga eri ku kasozi ate nga mulimu n'amakubo agaateekebwamu omuyitwa abalabirira amajjaani n'okuganoga. Essamba eno eriraanye ekitundu awali emiti n'ennimiro endala ate nga emitala eriyo amayumba agaaserekebwa n'amabaati amamyufu.

Ekifo kino we wayitibwa Ntawetwa era nga kyakolebwa mu ngeri y'eŋŋoma ey'engalabi enjaseemu era nga waliwo enkulungo omuli akaguudo omuyita Ssaabasajja Kabaka wakati era nga kisangibwa mu kibuga ky'eggwanga Uganda ekikulu, Kampala.

Ezzike lino eddene obulungi era ekkulu litudde mu makoola. Ezzike lino liddugavu bulungi nga lirina ebyoya bingi. Lirabika liri mu kulya makoola. Amazike gawoomerwa amakoola n'ebintu ebirala era nga kye kimu ku bisolo eby'obulambuzi wano ebisikiriza Abazungu okujja okubirambula.

Omulenzi ono muzungu ayimiridde era ng'akutte akati akafumise mu ttaka. Omuzungu ono ali mu mpale nnyimpi ne t-shirt enzirugavu nga mulimu obweru. Ayimiridde okumpi n'amazzi nga kirabika nnyanja era nga w'ayimiridde waliwo ebiyinjayinja.

Ekisolo kino eky'omu nsiko y'engabi era nga kirabika bulungi mu langi yaakyo eya kitakataka kw'ossa n'ebyeru. Kirina amayembe amaddugavu nga geewetaaweta. Kiri mu kkuumiro ly'ebisolo era nga we kiri waliwo omuddo omumpimpi nga gugenda gukala. Obusolo buno buwoomera nnyo ensolo ennene ng'empologoma n'engo.

Akayumba akatono kano akaazimbibwa n'emmuli n'ettaka ne kaserekebwa n'amabaati kali mu bitooke era nga kaliko omulyango gumu omuggale we kali waliwo ettaka era nga keetooloddwa olusuku oluliko n'amatooke.

Abayizi babiri okuli omulenzi n'omuwala nga bava ku ssomero. Omulenzi aweese ensawo ng'ayambadde empale empanvu n'essaati enjeru ng'agifunyizzaako emikono. Omuwala ali mu sikaati ne bbulawuzi enjeru ey'emikono emimpi. Omuwala awalula eggaali ate nga bali mu kkubo eddene ery'ettaka. Ebbali w'ekkubo eriyo emiti mingi n'omuddo ate ng'emmaaso gye balaga eriyo abayizi bannaabwe abalala bangi.

Omutwe gw'omuntu omuddugavu nga gwambaziddwa masiki ebisse omumwa n'ennyindo, omutwe guno guliko amatu n'amaaso.

Omwana omuwala nga ali mu kasikaati akampi akaddugavu ate n'akateeteeyi aka kacungwa ayimiridde wano okumpi n'entuumo y'amanda agafumba, ali mu bigere ate ku bbali waliwo akatebe ak'amagulu ana, emabega we waliwo abaami abatudde ku katebe ng'omu ali mu ntalabuusi ate nga waliwo n'akatebe ka ppulasitiika akali mu langi ya kacungwa, waliwo n'akaana akalenzi akatambula n'enkota y'ettooke.

Abayizi omuli ab'obulenzi n'ab'obuwala batudde mu kibiina kyabwe mu ntebe zaabwe abayizi bano abamu bali mu yunifoomu zaabwe ate ng'abamu bali mu leeya batunudde nga beekaliriza ekiri mu maaso g'ekibiina nga kirabika omusomesa asomesa ebyambalo bye bambadde kuliko ebyeru ate ne bbululu.

Omukyala ono omuzungu ng'ayina enviiri empanvu, atudde ng'alabika akooye, ayambadde gaalubindi ssaako masiki ku mimwa n'ennyindo, w'atudde okumpi awo waliwo abantu abalala abatudde ate nga batunudde oluuyi luno gy'atudde bali mu kizimbe munda.

Olubalama lw'ennyanja kuliko abantu bangi nnyo, abaana n'abantu abakulu ate ng'abantu abamu era bali mu mazzi. Ku lubalama era kuliko ekisolo ekiyitibwa eŋŋamira nga kiriko omuntu akituddeko nga ayambadde bimyufu. Eŋŋamiya zino zitera okukozesebwa okutambuza abantu naddala mu ddungu.

Ekibbo ekirimu emmwanyi ezisunsuddwa mu kase nga kikubyeko ekirime kino ekibbo kino kirina emigo omuli langi eya bbulu, enjeru ne kyenvu era nga emmwanyi zino zijjudde bulungi nga waliwo n'omuntu akikutte.